Qonnaan bulaan tokko wantoota garagaraaumish midhaan dabalatee horiillee ni horsiisa yeroo baayyee qonni buura biyya kanaati jedhamee odoofa'u binadeen eixiophiyaa harkii guddaan qonna irratti kan buureeffame qonna gaarii kan argamsiisu qote bulaadha

biqiloota, biqiloonni waantota sanyiin erga dhaabame booda lafa keessaa olba'aanii muka gurguddaa ykn waantota gurguddatanii firii gaarii kennan ta'uu danda'aniidha. isaan kun biqiloota jedhamu.

meeshaalee manaa fi waajjiraalee, meeshaaleen manaa meeshaalee mana keessatti namni itti fayyadaman yeroo ta'an waajjiraaleen immoo waajjiraalee keessatti kan nuti itti fayyadamnuu waajjiraalee meeshaalee waajjiraalee jedhama.

Horii gaanfaa jechuun kanneen gaanfaa qaban yeroo ta'uu kotte duudaa jechuun immoo kanneen kotteen isaanii baqaqaa hin taanedha. Horsiisee bulaan eddoowwan garaagaraatti kanneen lamaan walitti dabaluu dhaanis ta'ee adda adda baasuudhaan ni Horsiisa.

gosa midhaan yaataa keessaa tokko garbuun dhangaalee biilii jedhamu yeroo baay'ee baddaaatti kan oomishamu yeroo ta'u kan walitti waqtii birraatti ni haamama. waqtii gannaatti ni facaafama. garbuun gosa midhaan nyaataa keessaa isa baay'ee beekamadha.

Qonnaan bultoota gosoota garaa garaa jira. Warreen baddaatti oomishanii fi warreen badda-daree akkasumas warreen gammoojjitti oomishan qonnaan bultoota gosoota garaa garaati. Misooma qonnaa keessatti qonnaan bulaan ga'ee guddaa qaba. Xaawo facaasuun qonna misoomsuu keessatti soora olaanaa qabata.

Qonna industirii wantoota garaagaraa of keessatti hammata. Kilaastaraan facaasuu sanyii tooraan facaasu yeroo lama sadii waggaaatti oomishuu waqtii eeggatanii facaasuu fi wantoonni kana fakkaatan qonna industirii keessatti ni hammatamu. Qonna indistiriin bu'aa guddaa biyya keenyaaf qaba.

Qonnaan bultoonni namoota misooma qonnaatiin jiraa ture qonnaan bultoonni baadiyyaa keessatti dangaadhaan, taraakkaridhaa fi wantoota kana fakkaatani jireenya isaanii gaggeeffatan qonnaan bultootota jedhamun beekkamu.

meeshaalee mana keessa keessaa yeroo baayyee waajiraalee keessattis kan nuti itti fayyadamnu ni jiru fakkeenyaaf teessumoota mana keessatti itti fayyadamnu waajiratti illee yoo itti fayyadamne rakkoo kan hin qabnee fi kan midhaganiidha

Gita hojii tokko yookaan immoo waantoonni namni hin argiin tokko eddoo itti ba'u beeksisa jedhama. Beeksisa jechuu waantoota namoonni arguu qaban akka arganiif waraqaa tokko irratti yookaan immoo fuula muraasa irratti gadi ba'ee kan mul'atudha.

Dhugaatiiwwan qaama namaa keessatti akka dhangala'aatti ni fayyadu. Dhugaatiiwwan gosoota garaa garaa jira. Isaan keessaas dhugaatiiwwan aalkoolii fi dhugaatiiwwan alkoolii hin qabne jedhamu.

qonna indistirii buura qonnaa ammayyaa akka ta'e beekamaadha. kanaaf mootummaan yeroo ammaa qonna indistiirii irratti xiyyeeffannodhaanii hojjeta. qonna indistirii keessatti waantota qonnaaf oolan haala gaariin mijjeeffadhu yeroo qonnaa eeganii seeraan facaasuunfaa bu'uura guddaadha.

meeshaalee midhaginaa miidhagina manneenii fistee miidhagina bakka tokkoof kan fayyadan meeshaalee miidhaginaa jedham isaan kunneen bareedina waantoota tokkoo dabaluudhaaf kan dhimma itti ba'amayyoo ta'an meeshaalee miidhaginaa namoonni baay'ee ni hojjetatu

geejimni akkuma dubbanneedha geejjiba jechuun bakka garaagaraatti socho'ani tajaajila garaagaraa argachuu yeroo ta'u konkolaataawwan immoo meeshaalee geejjibaa keessaa isaan tokkore isaanis konkolaataa hammayyaan bifa garaagaraatiin hojiirra oola

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan, kitaabonni barreeffamoota seeraan qinda'anii eddoo tokko ta'an yeroo ta'an matseetiinis gosootuma saaniiti. Gaazexaawwan garuu guyyaa guyyaadhaan waantota ba'aa oolaniidha.

daldal fi gurgurtaan qinxaaboo gurgurtaa namaaf mijataa ta'iin xixiqqaate gurguramuu yeroo ta'uu gurgurtan qinxaaboo eddoowwan garagaraatti magaalota garagaraa keessatti ni argama.

Kitaabonni walitti dhufeenya yaadotaa fi qindoomina jechootaa akkasumas imootaa taanii keeyyata keeyyataan kan uumamo wayita ta'u akka addunyaatti kitaabota gosa eedduutu jira kitaabota saayikolojii kitaabota barnootaafa

faayaan mi'a miidhaginaati. Akkaataa itti fayyadama isaatiin faayyaawwan gosoota garaa garaatu jira. Fakkeenyaaf kanneen adda irratti hidhataman yoo ta'an kanneen biroon immoo harkatti illee kan keeyataman ni jiru. Gurrattis kan dirataman akkasuma ni argamu.

biqiltoonni wantoota lafa keessaa ba'anii fi yeroo roomna roobuu sanyii keessaa biqilanii kan baa'aniif gara fuul duraattis nyaataaf dhugaati wantoota garagaraaf illee kanoolan biqiltoota jedha

nyaata wantoota qaama keenyaaf barbaachisan keessaa nyaati isa tokkodha. nyaati gosoota garagaraa kan qabu yeroo ta'u, nyaatawwan kunis kanneen anniisaa kennan, kanneen humna kennanii fi kanneen ijaarsa qaama keenyaaf tajaajilaniidha.

Aadaan achii dhuftee saba tokkooti. Eenyummaa yookiin ibsituu saba tokko ittiin eegamu keessaa aadaan isa tokko dha. Ogummaan immoo bifa ammayyaa yookaan immoo bifa ammaatiin kan itti fufuu fi jiraatudha.

Agiroo keemikaalii keessatti kanneen akka raawondaappii afaa amaaraatiin jibilaa cirraashii kan jedhaman ni jira. Warreen marga balleessanii fi warreen aramaa balleessanillee agiroo keemikaalii keessatti ni qoodamu. Agiroo keemikaaliitti qonnaan bulaan itti dhimma ni ba'a.

Qonni gosoota dinagdee ittiin jiraatamu keessa tokko ta'ee utubaa dinaagdee biyya Itoophiyaa jedhamuun beekamu utubaan dinagdee biyya Itoophiyaa kun qonna jedhamee beekama.

Horsiise bultootni kanneen kan isaan orsiisan loon haawwan horii, gaala, farda, re'ee, sangaa, saawwa dhaltuu fi kanneen kana fakkaatan horii gaanfaas ni horsiisu.

Bineensa manaa keessaa adureen baayyee kan namaan jaallatamtuu fi namatti dhi'eenya gaarii kan qabdudha sareen illee akkasuma bineensota namatti madaqanii jiran keessaa ishee baay'ee jaallatamtuu fi baay'ee eddoo guddaa nama birratti qabdudha.

bineensonni alaa miidhaa kanneen nama rraa aggeessisan ni jiru fakkeenyaaf bofti summii kan qabuu fi nama kan hiddu yeroo ta'uu kanneen biroommoo kan nama hin miinee fi nyaataaf kanoolan illee ni jiru

Bineensonni manaa fi alaa gosoota bineensotaa keessaa isaan gurguddoodha. Bineensonni manaa kanneen manatti galan, bineensonni alaa immoo kanneen alatti galaniidha. Bineensonni manaa beelladoota kan dabalatu yeroo ta'u walumaa galatti lamaa isaanii iddoo tokkotti bineeldota jedhamu

agiroo keemikaalota warri jedhaman keemikaalota qonna eessatti faayidaarra oolan agiroo keemikaallii jechuun qorachoota aramaa qorachoota ciraafii qorachoota kanneen biroo callaa guddistuuwwan illeenii dabalata isaan akkasii agiroo keemikaalii jedhamu.

xaafiin gosa midhaan nyaataa keessaa isa tokkodha. xaafiin ni facaafamaa ni qotamaa ni haammamaa ni dhahamaa ni galfamaa ni makaramaa achi gumbiitti galfamee nyaatama xaafiin adii fi diimaatu jiru.

bu'uuraalee misoomaa ummata naannoo tokko jiraatuuf kanneen fayyada yeroo ta'an isaan keessaa daandii, ibsaa, bishaan, kellaa fayyaa fi kanneen kana fakkaatan

qonnaan bulaan baadiyyaa keessatti lafa oyiruusaa seeraan qindeeffatee waqtii gannaatti nii facaasa, waqtii arfaasaatti in qota fi waqti bonaa irraa ni makarata qonnaan bulaa jechuun misomaaf dinagdee biyya kanaa keessatti ga’ee guddaa kan qabudha.

bineensota manaa fi bineensota alaa bineensonni manaa bineensota manatti galaniidha isaan keessaa saree gogoriin lagatti galti andaanqoon immoo manatti galti bineensonni alaa immoo kanneen lagatti galanii fi namatti madaqanii hin jiran

Kopheewwan gosoota garaa garaa kopheewwan koomeen isaanii olka'aa, kopheewwan koomeen isaanii gad bu'aa fi kopheewwan bifa garaa garaa namoota garaa garaadhaan ni godhatamu. Kopheen jabaatanii ittiin deemuuf fayyada.

ispoortiin sochii qaamaa irratti kan xiyyeeffate fakkeenyaaf figichoo, utaalchoo, darbannaa eeboo, bishaan daakuu waantonni kana fakkaatan kun ispoortii jedhamu. Ispoortiin aadaa fi ispoortii ammayyaa jedhamuun bakka lamatti qoodama.

Misooma bosonaa: misoomni bosonaa biyya guddisuu keessatti ga'ee guddaa kan qabudha. Bosona misoomsuun biyya misoomsuu, misoomni bosonaa biqiloota dhaabuu dabalatee biqiloota kunuunsuu biqiloota bishaan baasuu fi kanneen kana fakkaatan hammata.

Agroo keemikaaliin iddoowwan gara garaatti oomishama. Kanneen bifa ammayyaadhaan oomishaman akkuma jirani kanneen bifa aadaadhaan oomishamanii hojiirra oolanis ni jiru. Fakkeenyaaf qonna keessatti agroo keemikaaliin mala aadaa fayyadamuu ni danda'ama. Akkuma kana mala ammayyaas dhimma itti ni ba'ama.

Adurree, saree, loon bineensota manaa yoo jedhaman kanneen akka leencaa, jawwee, bofa, bineensa akka marrataa, kanneen akka jeedalaa fi qamalee, jaldeessi immoo bineensa alaa jedhamu.

meeshaalen manaa wantoota mana keessatti nuti fayyadam ni meeshaalen manaa kanneen akka barcumaa taawumsa miinjaala qodaa itti nyaatan qodaa itti dhuganii fi wantoota uffannaa keessa keewwatan meeshaalee manaa jedhama.

Geejjibaaf konkolaataa geejjimni iddoo tokko gara iddoo biraatti socho'uu yeroo ta'u konkolaataan immoo meeshaa geejjiba kanaaf oluudha . Konkolaataan geejjiba keessatti wanta kamiyyuu caalaa kan itti dhimma ba'amuudha.

Hooggantoota beekamoo Hooggantoonni beekamoo addunyaafi biyya keenya keessatti iddoo gurguddaa kan qabanidha. hooggantoonni beekamoo warreen aangoo irra jiranis dabalatee namoota ogummaa garagaraatiin bakka adda addaa jiran illee kan ammatu ni ta'a.

konkolaataawwan gosoota garaagaraatu jiru. isaan hunduu geejibaaf oolu. konkolaataa fe'iisaa, konkolaataa uummataa, konkolaataa namoonni dhuunfaadhaan itti fayyadaman konkolaataa manaa fi kanneen kana fakkaatan gosoota konkolaataa geejibaaf oolanidha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaan qinxaaboo: gurgurtaan qinxaaboo gurgurtaa xixiqqoo yeroo ta'u, wantoota safaranii yookaan immoo akkaataa itti gurguruuf ta'utti, adda baasanii kan gurguramu yeroo ta'u, tajaajilli bu'uuraa immoo tajaajila uummataaf kennamudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaata magaalaa keessattis ta'e baadiyyaa keessatti bakki dhugaatiin itti hojjetamu fi bakki dhugaatiin itti argamu manneen dhugaatii yeroo jedhamu ;bakka itti namni nyaata nyaatu immoo manneen nyaataa jedhama.

Amantaan ilaalcha namni tokko uumaa isaa tiif qabu akkasumaas akkaataa namni tokko achii dhufteessaa itti tilmaamudha . amantaa kamiyyuu keessatti waaqa guddaa yookiin uumama waan hundaa uumetuu jira jedhamii yaadama.

Beekumsa dhalli namaa guyyaadha guyyaatti fooyyessaa deemu yookaan immoo aala jiruuf jireenya isaa keessatti waan dhalli namaa guyyaadha guyyaatti fooyyeffataa guyyaadha guyyaatti waan haaraa argaa wolu barumsa jedha barumsa jechuun walumaa galatti hundee guddinaati.

Waantoota qindeessanii dubbiiwwan guyyaa guyyaa taatee biyyoota tokko yookiin bakka tokko keessatti mudataa oolu bifa hawwataa fi gurra namaatti toluun qindeessanii dhaggeeffata biraan ga'uun oduu jedhama.

Hoggantoonni beekamoon biyyoota garaa garaa keessatti namoota fudhatama qabanii fi namoota garaa garaatiin jaallatamaniidha. akkasumas namoonni tokko tokko immoo kan hin jaallatamne yoo ta'an illee hooggantoota biyya tokkoonii jedhamu.

qorichi aadaa qorichi aadaa bartee duriitiin ykn immoo akkaataa beekumsa achii dhuftee tiin akka aadaatti qoricha jedhamee kanamanamuudha utuu keemikaala garaagaraa in dabalatiin hojiirra ola

addunyaa keenya irra amantaa gosa garagaraatu jira amantaa kiristaanaa amantaa isilaamaa amantaa kaatoolikii amantaa induzimii amantaa shintozimii fii kanneen biroollee addunyaa kenya irratti amantaa dhimma itti ba'amaniidha.

Ogummaa fi aadaan akkasumas wantoota garaagaraatti qoodama. A adaan wantoota durdurii isaan keessaa akkaataa uffannaa, akkaataa nyaataa fi akkaataa dhugaatii .Ogummaan immoo wantoota qaroominaati.

hmeeshaalee addaddaa meeshaaleen gosoonni baay'eein jiraachuu danda'u fakkeenyaafi meeshaa qonnaa meeshaa nyaataa meeshaa dhugaatii meeshaa walwaraansaa fool meeshaa ittiin wantoota garagaraa tajaajilaman meeshaalee garagaraa jedhamanii n beekamu

siyaasni akkaataa caaseffama seera biyya tokko yeroo ta'uu siyaasni gosoota garaagaraa qaba sirna siyaasa geggeessu keessatti mootiin akka seeraa is biyya sanaatti seera tumee siyaasa sanaan uummata geggeessa

Horsiise bultoota horsiisee bulaan namoota jireenya isaanii horsiisuudhaan geggeeffataniidha. horsiise bulaan horiiwwan garaagaraa kan horsiisan yeroo ta'u bakkeewwan horiin isaanii itti marga argataniif bishaan argatan deemanii kan wajjiin jiraataniidha.

uumamni waantoota addunyaa keenya irratti nu agarru yeroo ta'u naannoon immoo bakka murta'aa ta'e tokkoodha naannoo kan jechuu dandeenyu bakka wantoonni wal fakkaataa wayii keessatti argamanii naannoo jennee waamna.

Daldalaa fi gaba gabaan walitti qabama eddoo itti uummanni meeshaa walitti bitee gurguruu yoo ta'u daldalli immoo akkaataa adeemsa waantoota sanaati.

Oduu:-Oduun taatee guyyaa guyyaatti mudatu qindeessanii haala bifaa namaa fi gurra namaatti toluu fi akkaataa dhaggeeffannaaf toluun qindeessanii kan dhi'aatudha.

horsiise bulaan yeroo baayyee lafa margaa jaallatu iddoo bishaan gahaan itti argamuu fi iddoo itti horii isaanii marga gaarii argatan akkasumas bishaan gaarii argatan deemanii achi qubachuudhaan horii isaanii horsiisanii jiraatu.

meeshaalee manaa fi waajjiraalee, meeshaaleen manaa kanneen nuti mana keenya keessatti itti fayyadammu yeroo ta'u, meeshaaleen waajjiraalee immoo waajjiraa fi iddoo hojii keenyaatti kan nuti itti dhimma baanudha.

waajjiraalee keessatti meeshaalee mana keessatti hin fayyadamne gargaraa fayyadamoo ni dandeessisu fakkeenyaaf yeroo baayyee koompiyuteraa mana keenya keessatti itti hin fayyadamne yoo ta'e illee waajjiraalee keessatti garuu koompiyuterratti dhimma baana.

Maashinoota hojii dhala namaa salphisuu keessatti ga'ee guddaa kan taphatan yoota'u maashinoonni ariitiidhaan hojii keenya nuusalphisuuf kan fayyadaniidha. Maashinoonni gosoota garaa garaatu jiru.

Miidiyaa hawaasaa, miidiyaan hawaasaa fuula namni tokkoo bakka garaagaraa taa'ee irratti wal arguudha . miidiyaaleen hawaasaa keessaa kanneen akka tiiktookii feesbuukii fi telegiraamii akkasumas inistaagiraamiin illee faayidaa irra ni oola.